Ahbb keitu baatakhal bu nju deff ahbb president bu nehwon Gambie bii, dem cii benen reww ngirrr nekue fofu nonu laaku.

Sared fas ku ab xale bu góor yéek mu taxaw ci ganaaw tabax buñuy tabaxt ak gakul sared nak amna ak toogu buñ ci def waaji took weeru fas bi nak ñunku takkal ay buum nekk ci boppi ngir rafetekk.

bi asub waayla tiim teeri al xuraan tàllaray la xoom ti naan ca loxo bi nak am nafa kurus waaji mu ngi sol yire bu weex teksim mbaxana bu weex te reebi ñunku tekk ci ab tuugu bi nakk dafa sokola am ay deseyun ci def

Pajjeh guruh bu am guruh yu xonxu ak yu wèèx, wai yu xonxu yi ño apuh yu wèèx yi, ñiñ ko Des ci birr pañeh.

Barab bi ñoy jayèh ay gaat, ñoy jaay nek ci biir ñènen ñi neka ci bitti, ñi tok, ñi taxaw. Am ay tabax Yu fa nek, di wax ñi di jaay ay xàr, bèy. Xar yu wèèx ak bèy Yu wèèx.